Daldaala jechuun wanta nuti gara gabaatti geessinee gurgurruu fi binnu yoo ta'u, gabaan immoo bakka murtaa'aa nuti wanta tokko binnuu fi gurgurrudha. Kanaafuu lamaan isaaniiyyuu hariiroo waliin qabu jechuudha.

Biqiloota jechuun biqiloota magariisaa dachee kana irratti biqilanii jiraatan yoo ta'ani karaa adda addaatiin kan wal horan kanneen akka firii isaanii fi jirmaan wal horuu kan danda'anidha. Akkasumas immoo kanneen wal horrii hin dandeenye illee ni jiraatu.

Asxaa Asxaa jechuun walakkaa yookaan immoo qixxe lamaan alaabaatti kan argamu yoo ta'u; innis immoo kan bakka bu'u wal qixxummaa sabaa, sab-lammootaa fi uummattoota biyya tokko keessa jiraatan; akkasumas immoo garaa garummaa isaanii utuu hin taane wal qixxummaa isaanii bakka bu'a.

Biqiltoota jechuun biqiltuu dachee irratti biqile yoo ta'u, innis immoo jiraachuudhaaf soorata mataa isaatii akkasumas immoo ifa aduu kan barbaadu yoo ta'u, umriin isaanii addaa adda ta'uu ni danda'a. Kana jechuun biqiltuu gosa baay'ee waan jiruu fi akkuma baay'ina isaanii jiranitti garaa garummaa baay'ee qabaachuu ni danda'u.

Hojii jechuun sirna dalagaa tokko ittiin dalagnu akkasumas immoo jiruuf jireenya keenya gaggeeffachuudhaaf dalagaa nuti dalagnu hojii jedhama. Hojiin idilee fi al idilee ta'uu danda'a. Garuu lamaan isaaniiyyuu ilma namaatiin kan hojjetamanii fi kaayyoo fi karoora mataa isaaniin kan gaggeeffamanidha.

Qonna jechuun gosa hojii keessaa isa bal'aa ta'ee, innis immoo galteewwan adda addaa fayyadamnee dachee qotannee irraa kan fayyadamnu dha. Qonni omishaalee akka midhaanii fi kanneen biroo yoo ta'u, irra caalaan isaa kanneen baadiyyaatti kan taasifamu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun uummati tokko yookaan hawaasni tokko jiraachuudhaaf kan isa barbaachisu yoo ta'u, isaanis kanneen akka ibsaa, daandii fi bishaan qulqulluuti. Warroottan kun uummata tokkoo fi bu'uuraalee jireenyaa yookaan ulaagaalee jireenyaa guutuufiin bu'uuraalee misoomaa jedhamu.

Elektirooniksii Elektirooniksii jechuun adeemsa nuti meeshaalee sibiila, sibiilalaa fi akkasumas immoo meeshaa elektiriikaa fayyadamuudhaan wantoota adda addaa hojjechuu dha. Isaan kunis mana elektirooniksii jechuun bakkeen wanta toko itti argannu meeshaalee sanaan wal qabatani dha.

Geejjiba jechuun bakka tokkoo gara bakka biraatti deemuu yoo ta'u, turizimiin immoo bakka wantoonni adda addaa jiran ilaaluu yookiin daawwachuu jechuudha. Immigreeshiniin immoo biyya tokkoo gara biyya biraatti imaluu jechuudha.

Daldala jechuun meeshaalee adda addaa bakka adda addaatii irraa binnee deebisnee immoo kan gurgurru yeroo ta'u, gabaa jechuun immoo bakka nuti wanta barbaanne gurgurree wanta barbaanne bitannu gabaa jedhamuun waamama. Daldalaa fi gabaan hariiroo waliinii qabu. Isaanis gurguruu fi bituu fi bakkatti gurgurruu fi bitnudha.

Siyaasni namoota adda addaatiin hiika gara garaa itti kan kennamu yoo ta'u; garuu siyaasa jechuun akkaataa nuti itti yaada keenya yookiin immoo ilaalcha ofiif qabnu, nama biraa akka inni fudhatu gochuu yookaan immoo nama biraa irratti dhiibbaa gochuun siyaasa jedhama. Kunis akkaataa nuyi itti yaadnu fi kanneen biroon wal qabachuu danda'a.

Bineensota manaa jechuun bineensota naannoo manaa fi akkasumas immoo mana keessa jiraatan yoo ta'an, isaan ilma namaatti madaqanii kan jiraatan 'Bineensa manaa' jedhamu. Bineensa alaa jechuun immoo bineensota naannoo bosanaa fi bosona keessa jiraatan ilma namaatti kan hin madaqne, isaan 'Bineensota alaa' jedhamuudhaan beekamu.

Hawaasni kan inni ijaaramu yookaan ka'umsi isaa maatii yoo ta'u, maatiin immoo ka'umsi isaa nama dhuunfaati. Maatii jechuun abbaa, haadhaa fi akkasuma ijoollee fi namoota mana tokko keessa walitti qabamanii jiraatan yoo ta'an, hawaasa jechuun immoo aadaa, duudhaa fi safuu hawaasa tokkoon naannoo tokko kan jiraatanidha.

Nyaata jechuun nyaata yookiin soorata wantoota nuti jiruu fi jireenya keenya gaggeeffachuu lubbuun jiraachuuf barbaannu yoo ta'u, kunis immoo ilma namaa qofa osoo hin taane kanneen biroo biqiloota dabalatee bineensotaa fi namni martuu soorata kan barbaadu yoo ta'u, sooratni tajaajila kanneeniif oola.

Hiiki faayaa miidhagina olaanaa fi bareedina nama hawwatu kan qaban yommuu ta'u, isaan kunneenis immoo wanta duraan hawwatamummaa hin qabnetti meeshaalee faayaa itti gochuudhaan akkaataa isaan faayamuu danda'an gochuun ni danda'ama.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota adda addaarraa kan hojjatamanii fi dhuguuf kan fayyadan yoo ta'an, isaanis biqiloota akkasumas immoo gosa midhaanii irraa hojjatamuun kan danda'amudha. Isaanis bakka adda addaatti qoodamuu danda'u. Kanneen alkoolii qaban gaafa dhugan kan nama macheessanidha.

Daldala jechuun wanta tokko bitanii gurguruu yookaan immoo yeroo gabaabaas haa ta'u, yeroo dheeraaf of bira tursanii deebisanii gurguruu yeroo ta'u, gabaa jechuun immoo bakka nuti waanta tokko itti gurgurree itti bitannu gabaa jedhama. Gabaa fi daldalli hariiroo guddaa waliin qabu.

Daldala jechuun adeemsa waanta tokko bitanii deebisanii immoo gurguran yookaan bakka tokkoo gara bakka biraatti geessanii gurguran yommuu ta'an, gabaa jechuun immoo bakka itti waanti tokko bitamee itti gurguramu gabaa jedhamee waamama.

Faaya jechuun bareedina, miidhagina fi simboo yoo ta'u, innis immoo waantota addaa addaa ta'uu danda'a. Kanneen akka namaa wantoota uumamaa fi nam-tolcheetiin argaman faaya jechuu dandeenya.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee gosa garaagaraa bifaan wal hin fakkaanne yookaan immoo amalli isaanii gargar kan ta'e tajaajila adda addaaf kan oolanidha. Meeshaaleen kunniin kan gargar isaan godhu akkaataa nuyi itti fayyadamnuu fi fayidaa isaanii ta'uu mala.

Haawaasa jechuun uummata naannoo tokko jiraatu yoo ta'u; aadaa fi seenaa akkasumas sabboonummaa tokko kan leellisani. Maatiin immoo Abbaa, haadha, ijoollee isaan gidduu dhaa argaman akkasumas immoo nama mana sana keessa jiraatuu waliin jiraatu maatii jedhamu.

Faaya jechuun miidhagina yookiin immoo bareedina wanta tokkoo kan kennuudha. Faayi Kun kan faayuu dandeenyu biqiltoota uumamaa akkasumas wantoota nam-tolchee ilma namaa dabaltee wantoota faayuu kan danda'aniidha. Walumaa galatti faaya jechuun bareedina guddaa fi miidhagina sirrii kan qabuudha.

Ogummaa fi aadaa jechuun wanta namni tokko hojjeechu danda'uu fi aadaa jechuunimmo bartee uummanni tokkofi akkasumas, hawaasni tokko warra kaanirra adda kan ta'e kan ittin qabudha. ogummaan akkataa nuyi itti wanta tokko itti hojjeennu, dubbannu fi gorsinu akkasuma, ilaalcha nuyi qabnudha.

Faaya jechuun miidhagina, bareedina nuyi wanna tokkoon goonu yookaan immoo namoonni biroon godhan yookaan nuyi nama biroo goonu jechuu dha. Faaya jechuun gabaabaatti miidhagina, bareedina nama hawwatu dha. Kana jechuun immoo meeshaalee nama, mana, wantoota adda addaa irra ta'uu mala.

Geejiba jechuun bakka tokkoo gara bakka biraatti waantota geejibaaf fayyadan fayyadamnee bakka biraa deemuu jechuudha. Turizimiin immoo waantota addaa addaa ilaaluu fi daawwachuu jechuudha. Immigireeshinii immoo gara tokkoo gara tokkotti yookaan bakka tokkoo gara bakka biraatti deemuun immigireeshinii jedhama.i

Bineensota manaa jechuun bineensota ilma namaatti madaqanii mana keessaa fi naannoo manaa jiraatan yoo ta'an, bineensota alaa jechuun immoo bineensota naannoo bosonaa fi bosona keessa jiraatan; ilma namaattin kan hin madaqnedha. Garuu lamaan isaanii tokko kan isaan taasisu ilma namaa irrati madaquu fi madaquu dhabuu isaaniiti.

Hoggantoota beekamoo jechuun yeroo gaggeessummaa yookiin bulchiinsaa isaanii keessatti wanta gaarii fi hawwaasa gammachiisu lafa ka'aanii hawwaasa biratti fudhatamummaa fi beekkamtii argachuu beekamtii guddaa argatan yammuu ta'an; isaan akkaata qajeelfamaa fi sirna jiruun hawwaasa sana gammachiisaniidha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee nuti miidhaginaaf yookaan immoo miidhaginaaf itti fayyadamnu yoo ta'u, isaan kun naannoo qaama keenyaa bakkee addaa addaatti kaawwatamuu danda'u kanneen akka gurraa, mormaa miilaa fi harkatti kaawwamuu kan danda'an isaan kun miidhaginaaf nu gargaaru.

Bineensota manaa jechuun bineensota ilma namaa yookaan namatti madaqanii naannoo manaattii fi mana keessatti jiraatan yommuu ta'an, bineensota alaa jechuun immoo osoo ilma namaatti hin madaqiin naannoo bosonaa fi bosona keessa kan jiraatanidha. Isaan Kun lameen garuu soorata mataa isaanii kan barbaadanii fi jiraatanidha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa. Manneen dhugaatii jechuun bakka dhugaatiiwwan addaa addaa alkoolii fi alkoolii kan hin qabne itti argaman yammuu ta'uu; manneen nyaataa immoo manneen gosti nyaataa addaa addaa itti daldalamuudha.

Faashinii jechuun wanta kana dura hin baratamne yookiin immoo beekamtiin isaa baay'ee kan hin beekamne, amma yeroo ammaa immoo namoonni irra caalaa kan itti fayyadaman faashinii jennee waamna. Akkasumas, irra caalaa isaa namoonni yeroo baay'ee jaallatanii itti fayyadaman faashinii jedhamuun beekama.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila dirqama barbaachisaa ta'an ilma namaaf barbaachisaa kan ta'aniidha isaanis ilma namaaf barbaachisaa kan ta'aniidha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun wanta nuti meeshaalee adda addaa altokkotti dabaree dabareedhaan xixiqqeessinee gurgurruudha

Amantaa jechuun ilmi namaa tokko waanta tokko naaf ta'a jedhee akka amantiitti kan itti amanu yoo ta'u, innis kan qaqqabatamu otoo hin taane yaadaan yookaan immoo ilaalchaan waantii na gararraa jira jedhanii hubatamu yoo ta'u, waanta kadhu naaf ta'a jedhanii itti amanuudha. Amantaan kan inni gaggeeffamu duubaa fi keessoodhaani.

Kitaabota jechuun gadi fageenyaa fi xiinxala guddaa dhaan wanta tokko irratti kan barreeffamu yoo ta'u, mata duree, baafata, fuula kan qabu dha. Matseetii jechuun immoo barreeffama gabaabduu waan ta'e tokko irratti barreessanii kan kaa'ani dha. Gaazexaawwan jechuun immoo gadi fageenyaan utuu hin taane wanta tokko irratti barreeffama waayitaawaa barreessanii gabaasuu jechuu dha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa sagantaadhaan taasifamu yoo ta'u, innis immoo qaama keenya ijaaruu akkasumas immoo ittisa inni qaama keenya dagaagsuuf fayyadamnu yoo ta'u sagantaa mataa isaa kan qabudha.

Qonna jechuun irra caalaan isaa kan gaggeeffamu naannoo baadiyyaa keessaatti yoo ta'u; innis immoo dachee irra lafaa kana qotanii biqiloota, midhaan addaa addaa oomishuuf . Qonni kun kan gaggeeffamu naannoowwan lafa bal'aa yoo ta'u kunis immoo sangoota fayyadamuun yookiin immoo meeshaalee ammayyaa kanneen akka tiraakteeraa fayyadamuu kan dandeenyuudha.

Rifeensi kanneen akka dhaqna namaarratti argaman yookaan immoo kanneen akka mataa jechuun buqqee mataa irratti kan biqiluu fi naannoo qaama saalaa, bobaa akkasumas dugda irratti kan biqilu rifeensa jennee waamna.

Uumamaa fi naannoo jechuun wantoonni uumamaan argaman naannoo isaan irratti argaman hariiroo kan waliin qaban yoo ta'an uumama jechuun uumaadhaan kan uumaman nam-tolcheerraa kan adda ta'anidha. Naannoo jechuun immoo bakka wanti tokko itti argamu naannoo daangaa qabu yookiin immoo bal'aa kan hin taanedha.

Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun: Arkiteekcharii wanna tokko bocuu dhaan lafa kaa'uu yoo ta'u; Ijaarsa jechuun immoo qaama isaa yookaan immoo akkaataa inni itti argamuu danda'uun qaama fiizilaalaa tiin lafa kaa'uu jechuu dha. Garuu addaa addummaan isaanii inni kun ijaarsi harka namaan kan hojjetamu, inni sunis kara harka namaa ta'ee garuu addaa addummaa qaba.